Halkaan waxaa ka muuqdo mashiinka shamiitada lagu qaso waxaana ka shaqaynaayo mid wato fanaanad gaduud iyo surwaal madaw ah iyo mid fanaanad jaalo ah wato

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cad oo uu ku jiro baasto hilib maalaay iyo qudaar

Meeshaan oo guri dhismo ku socoto waxaa korkiisa ka tagtaagan biro waxaana guriga dushiisa saaran niman dhisayo guriga

Meeshaan waxaa fadhiya afar gabdhood oo wax qoraya a oo wata indho shareer

Waa koob dheer oo cadaan ah waxaa ku jira ubax cagaar ah oo caleemo dhaadheer

Waa baasto saxan ku jirto iyo baasto bacaha ku jiraan labaxaba ah saxan kamid ah cadaan

Gashaan waxaa fadhiya gabdho fara badan waxa ay ku labisan yihiin calanka soomaaliya kuraas buluug ayey ku fadhiyaan

Waa boonba la madow waxaa ku jira katiin dahabi ah katinka waa cateynta ka horta la gashto

Halkaan waxaa ka muuqdo dabaq qabyo ah oo shaqadiisa socoto

Waa maqaayad barxad ah waxaa ii muuqda kuraas iyo miisas Eoogga dhulka waa cagaar

Waa mooto bajaaj mareysa waddada mootada kala horkeedu waa guduud waxaa wado nin wata shaar cadaana ah

Meeshaan oo meel u joogaan dad farabadan waxaa fadhiya niman labada nina usooreysa waxay wataan suud qaxwi ah iyo mid buluuga ah

Meeshan waxaa taala caga cagaf waxayna guureysaa ciid xaani

Waa albaab midabkiisu yahay cagaar darbiyada waa caddaan iyo qalin

Waa saddex weel oo wax lagu kariyo waxaa ku jira canjeero khudaar hilib

Waa miis waxaa saaran saxamiin caddaan waxaa ku jira hili dooro oo midabkiisu yahay jaalo

Halkaan waxaa ka muuqdo dad badan oo rag iyo dumar isku dhexjiraan waxaana ugu horeeyo oday wato shaati cadaan iyo koofiyad cadaan iyo surwaal madaw xigeen

Waa kaabo dumar oo midabkoodu yahay cadaan madow oo saaran miis cadaan

Meeshan waxaa fadhida gabar dhar toleysa waxay wadataa xijaab binka ah

Meeshaan waa meel madoobe waxaa yaalo qof iyo sharoobo sharoobada furkeedu waa caddaan dhalada waa madow

Meshaan waxaa yaalo miisas midab koodu yahay cadaan iyo gaduud waxaa ku fadhiyo wilal

Waa bambal midafkiisu yahay madow waxaa ku jira catiin dahabi ah

Halkaan waxaa ka muuqdo labo nin mid uu qabo fanaanad orange mid kalena fanaanad grey ah waxa ay ka shaqaynaayaa shamiito baaldi madaw gacanta ayuu ku hayaa

Meeshaan waa carwo waxaa iga muuqda dhar farabadan oo la iibinayo albaabka waa dhalo

Halkaan waxaa ka muuqdo labo dabaq mid waa cadaan midna waabjaalo waxaana ku agyaalo geedo cagaaran

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex nin mid uu qabo qamiis cad iyo cimaamad cad midna uu qabo suit buluug iyo shaati cadaan ah mid kalena uu qabo suit cadays ah iyo shaati cadaan ah

Waa miis waxaa saaran weel ay ku jirto iyo bal banooni iyo rooti iyo koob shax ah oo

Waa meel banaan oo guri albaabkiisa ah oo jaraanjaro leh oo mutuleel ah

Walaabto midabkiisu yahay madow caddaan waa uu daaran yahay miis ayuu saaran yahay

Waxaa ii muuqda caagado ay ku jiraan shukulaato waxaa ka dambeeya kaskacyo

Halkaan waxaa ka muuqdo dabaq cadaan ah midabka daaqadaha waa buluug albaabada waa guduud waxaana hoos taagan bajaaj guduud ah

Waa qol Meshan waxaa yaalo ubax cagaar ah

Waa miisaanka lagu cabiro dahabka waxaa ag yaalla caadad caddaan dhulka waa mutuulaal cadaan

Waa gabdho qabo xijaabo jaalle ah oo casharo qaran oo iskool fadhiyaan

Meeshan waxaa joogay niman badan ninka u soo horeeyo waxa uu wataa suud jaliilkiisu yahay ciid iyo shaati cadaana wuxuu kaluu qabaa oo keello

Halkaan waxaa yaalo fadhi iyo miisas, fadhiga waa dahabi, miisasku waa cadaan waxaa kor saaran falaawar gaduud, cadaan ah, dhulka uu yaalo waa cadeys iyo garee.

Halkaan waxaa ka muuqdo dad badan oo wax la baraayo macalinkana wuu taagan yahay arday ardada kamid ahna sabuurada ayuu wax ku qoraayaa

Beeshaan oo meel wada ah waxaa marayso Ri waxaa kale oo iga muuqdo guriyo dhaadheer

Waa sawir farshaxan waa nin shaati buluug wata oo afka gacanta ka saartay

Halkaan waxaa ka muuqdo labo nin mid uu ookiyaalo madaw ah wato shaatigiisana waa cadays iyo saacad dahabi ah kan kale waxaa uu wataa shaati buluug ah

Waa saxan waxaa ku jira koobab caddaan waxaa miiska saaran tarmuus cadaan

Waa qol jiif ah waxaa yaalo sariir waxa saaran go madow sidoo kale waxaa kor saaran barkeen caddaan

Meshaan waxaa yaalo labo saxan mid ka soo horeyo midab kiisu waa cadaan

Meeshan waxaa yaalo shaati midadkiisu yahay caddaan oo ku jiro bac

Meeshaan oo maalin joogaan gabdho farabadan gabar ayaa gacanta loola xirayaa faashad

Meeshan waxaa iga muuqda saddex wiil waxa uu qabaa saati caddaalad saddexda kalena fanaanad isku eg

Meeshan waxaa yeelay surwaalka midabkiisu waa caddeyn wuxuuna sugan yahay darbi cadaan ah

Meeshan waxaa yaalla koob ta igu jiraan shaah caddeysa

Waa tarmuuska sheekha lagu kariyo midabkiisa yahay madow baana saddex tarmous

Waa guryo waxaa ii muuqda masaajid minaaradiisa iyo geeda tallaan oo dhaadheer oo cagaaran

Waa qol waxaa ka yaalo t v darbiga ku dhegan waxaa kaloo yaalo mutaleel iyo fadhi

Meeshaan waxaa ka muuqod gaari gaduud ah oo laamiga maraayo

Meeshaan waa meel qurux badan waxaa marayo islaan wadata geel raran

Halkaan waxaa fadhiyo dhalinyaro badan oo meel fadhiyo badanaana waxay qabaan dhar cadaan iyo buluug

Waxaa ii muuqda dad badan oo niman ah naago waxay qaadayaan hees

Meeshaan waa guri dabaqa korkiisa waxaa iga muuqda shaqo soo lara ayaa saaran kiisa oo madow dhulka

Waxa dhacal midabkiis yahay madow maxaa ag yaalo bakeeri ay ku jiraan caano

Waa basbaas midadkiisu yahay cagaar oo fara badan oo ku jira jawaan

Meeshan waxaa fadhiya niman iyo naago waxay haystaan warqado iyo qalimaan

Miisaan waxaa fadhiya askar fara badan askariga u soo horeeyo waxa uu wataa dhar ka caddeyso iyo koofi baluug ah

Waa gaari weyn oo midabkiis yahay jaalo oo cabihiisa waa weyn yihiin oo madow ah

Waa sekaalo isdul sarsaaran oo midabkoodu yihiin cagaar blue mise cadaan

Waa waddo waxaa maraayo gaariyaal ciidan oo saaran yihiin qori shiko ah oo caddaan ah gaarayaasha

Halkan waxa yalo cag cadanah oo kujiro dhagaxan cagas waxa kuberan tala lamo dhardher caleemo leh oo balaran dhulkuwaQalin darbigu waa cades keskuna kafif

Maashaan waxaa iga muuqda dharka dhaqaatiirta mid waa caddaan midka kalana waa buluug

Halkaan waa guri qabyo ah midabkiisu waa cadeys, cadaan iyo qalin, darbiga waa buluug waxaa taalo alwaax cadaan iyo cadeys ah.

Halkaan waa miis cadaan waxaa saaran koob cadaan ah, qaxwi iyo cadeys ah, koob caano cadaana kujiraan, saxan cadaan, gaaafo bingi.

Waa nin farsamo yaqaan ok yaal madow u xiran yahayah oo biro sameynayo

Meshan waa iiga muuqda ubax gaduud ah darbiga waa cadaan

Baakadkan waxaa waa ay bisali iyo caddaan

Halkaan waxaa yaalo fadhi kuraasman jaale ah waxaa fadhiyo wiil wato dhar yunifon jaale ah iyo buluug, qalimaantoodana buluug.

Halkaan wax maraayo mooto bajaaj moota bajaajtaas oo midabkeedu yahy jaalo

Halkaan wax yaalo armaajo weyn midabkeedu yahy madow iyo jiif

Waxaa yaalla jawaano ay bariis ku jiraan midabkoodu yahay jaalo badan yihiin

Halkaan waxa taalo cambuulo ah cagaar iyo cambuulo guduud iyo cmbuul qamadi cadaan ah iyo digir guduud iyo salbuko

Halkaan waa darbi cadeys ah waxaa kudhagan jaajaro madow iyo cadaan ah iyo labo qad oo wayfi ah midabkiisu waa cadaan iyo fiyool.

Waa feero midabkeedu yahay madow waxaa ka dambeeya shatiyaal la fiiriyay

Waa katiin dahab ah oo ku jiro weel dhulka uu yaalla wax barbara cadaan ah

Halkaan waa fasal waxaa yaalo miis jaale iyo qalimaan buluug ah, buug cadaan ah, wiilasha fadhiyo waxay wataan shaarar cadaan ah, guriga darbigiisu waa gaduud.

Meeshaan waxaa fadhiya ciidan waxay wataan tooto midow iyo cadaan ah koonfur

Halkaan waa meel ay biyo cagaaran ku jiraan guryaha ku yaalo yihiin cagaar

Halkan waa mel banan waxa kuyalo guri haf ah oo dabaq sug ah oo cades io baluug ah korna waa hool

Waa qol waxaa yaalo kuraas jaalle ah oo fara badan darbiga waa caddaan

Waa meel banaan oo dad badan iskugu imaadeen waxaa ka dambeeyay guryo dabaq oo cadaan ah

Halkaa wax safan adray wadto sawrwaalo cadays ah iyo shaatiyaal jaalo ah

Waa bamba la madow waxaa ku jira kartiin midabkiisa iyo xiddihadi

Waa geed cagaaran oo baxayo dhulka ayuu ka baxay

Halkaan waxaa taagan mooto labo lugoodley ah waxaa saaran nin wato fanaanad gaduud iyo surwaal madow ah, mootada waa madow iyo gaduud waxaa gadaal kasaaran dilifiri.

Waxaa ii muuqda nin guri dhisayo oo fanaanad jaalle ah wato

Halkaan waxaa yaalo falaawar dheer oo caleemo dhaadheer leh oo cagaar iyo cadaan ah waxuu kujiraa caag madow ah dhexdiisa waxaa kujiro dhagax cadaan, dhulka uu yaalo waa cadaan, darbiga waa buluug.

Waa nin khamiis caddaan cimaamad guduud wata oo wax qoraayo

Halkaan waxaa kuyaalo guri jiingad ah midabkiisu waa buluug, cadeys, cagaar iyo jaale, waxaa maraayo nin wato koofi gaduud ah, shaar cadaan ah iyo macawis kafay iyo cadeys ah, gabar yar ayuu gacanta kahayaa oo wadato xijaab jaale ah.

Meeshaan waxaa iga muuqda dabaq caddaan oo aada u dheer oo daaqada leh

Waa niman farabadan oo hool fadhiya oo kuraas ku fadhiya oo wata shatiye cadaan fanaanado buluug

Halkaan waxaa yaalo kumiitar katiinaha lugu saaro midabkiisu waa cadaan iyo jaale, madow. Dhulka waxaa yaalo gacan laabtoob heyso.

Meeshaan waa carwo midabkeedu uu yahay qalin waxaa yaalo dhar midabkiisu uu yahay Madow, buluug, cagaar , cadeys, jaale iyo dahabi.

Meeshaan waxaa yaalo miis bingi ah waxaa saaran falaawaro jaale, gaduud iyo madow ah, falaawar kale oo cadeys, gaduud iyo cadaan ah, dhulka uu yaalo waa gaduud.

Waa niman ku fadhiya kuraas oo suudaan buluug ah qabo oo horyaala laabtoobyo

Waa boom bal cadaan waxaa ku jira surwaal james oo buluug ah

Meeshaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa saaran malaay shiilay oo gaduudan iyo basal bingi ah, suugo kafay ah.

Waa meel maqaayad banaankeeda waxaa jooga dad boorka waxaa ku sawiran cuntooyin waana boor madow

Waa car waxaa iiga muuqda saakooyin midabkoodii yihiin gudahood madow

Halkaan waxaa fadhiyo wiil wato shaar gacmo gaab ah oo buluug ah iyo wiil kale oo wato shaar dhaqtareed oo cadaan ah, miis cadeys ah, guriga darbigiisu buluug.

Waa boonbano midabkiisu yahay madow waxaa ku dhex jiro kabtan daiman ah

Halkaan wax yaalo miis jaalo ah wax saaran saxmuun

Halkaan waa wado banaan ah waxaa maraayo mooto bajaaj gaduud, madow iyo jaale ah, nin waxaa maraayo wato shaar cadaan ah iyo macawis gaduudan, dhulka waa cadeys, guri dabaq ah ayaa kuyaalo oo cadaan iyo jaale ah.

Wax gabar wadato taroxad cadaan abaayad iyo okayaalo waxaa ka dambeeya niman

Halkaan ayaa la boog madow ee caddaan ah qaxoo lugasho waayo

Waa qol mugdi ah fadhi ayaa yaalla qof ayaa fadhiya daaqada waxaa ka dambeeya guri dabaq oo aada u dheer

Halkaan waxaa taalo jaakad cadeys ah, madow, bir madow qoorta ugu jirto darbiga ay taalo waa cagaar, jaale, cadeys.

Halkaan waa meel banaan ah carro ah waxaa joogto cagaf cagaf madow iyo jaale ah, iyo dad wato dhar yunifon jaale ah iyo kafay ah, hoos cabaayad madow kawadato, nina shaati cadaan ah iyo koofi madow iyo surwaal madow ah.

Meeshan waxaa fadhiya saddex nin oo ku fadhida kuraas cad waxayna wataan shaati buluug ah iyo sarwaal cagaar ah

Halkaan waa guri dhismo ka socoto ooo qabyo ah biro shuba oo madow saaran waxaa saaran wiil wato shaar cadaan ah iyo surwaal buluug ah, gacanta wax lugu qasayey shamiito madow ku taalo, midna madaxa cimaamad cadaan ah ayaa ugu duuban, fanaanad gaduud wato, fanaanad kafay iyo fanaanad cadaan ah wato.

Xuseen waxaa yaalo saddex faneed fanaanad kaleerkeed waa madow iyo buluug midkalena waa madow iyo bulugacadeed waxayna yaalaan dhul cadaan ah

Waa sajaayad midabkeedu uu yahay buluug, qaxwi iyo cadaan, jaale iyo kafay.

Meeshan waa qol waxaa yaalla miis miiska midabkiisa waa ka t v u muuqdaa midabkiisana madow

Meeshan waxaa fadhiya gabdho farabadan oo wax baranaya a waxay wadataa xijaa madow ah midda ku xigto waxay wada xijaab baluug

Meeshaan waa jiko midabkeedu waa qaxwi cadaan

Waa qol waxa uu leeyahay miis caddaan ah qolka midabkiisa waa caddaan iyo jaalo

Halkan waa qol dhisaayo waxaa agtaa la caddaana iyo mid kale oo guudooda

Waa niman ku fadhiya kuraas jaalle ah oo qabo suud madow ah computer ayaa horyaalo

Meeshaan oo meel walba waxaa maraya nin askari ah iyo dad kale

Waa musqul waxay leedahay shaawar iyo meel lagu qabeysto oo cadaan ah

Halkaan waxaa yaalo baakad cadeys, kafay iyo jaale, miiska cadeys, dhulka cadeys, gurigu waa garee.

Waa nin shaati cad qabo oo ku fadhiyo kursi madow oo miis horyaalo

Halkaan jaakad buluug ah ayaa yaalo iyo shaar cadeys ah waraaq buluug ah kudhagan meesha uu yaalana waa tawleed cadeys ah.

Halkaan waxaa fadhiso gabar wadato xijaab madow iyo saako jaale ah, gacanta kuheysato koob cabitaan cadaan, kafay iyo buluug ah.

Waxaa ii muuqda dhalooyin ay ku jirto catar rh midabkoodu yahay midooday caddays

Waa carwo waxaa iiga muuqdo macawiisyada ay nimanka tashaan oo meel ku safan

Halkaan waaxafiis wax yaalo kumbiitar cadaan ah

Waa saxan cadaan waxaa ku jiro khudaar hilib kalluun ah waxaa kaloo ogyahay u qaado

Waa boombalo caddaan waxaa ku jiro shaati caleema caleemo ku sawiran yahay

Halkaan waxaa taalo armaajo midabkeedu uu yahay cagaar, buluug, cadaan iyo jaale ah.

Waa guri dhismo ku socdo oo alwaax ka sameysan iyo baro

Halkaan waxaa fadhiyo rag badan oo dhar kala duwan wato shaar madow, shaar kafay ah, qamiis cadaan ah, koofi cadaan, koofi jaale iyo cadeys ah, dhar gaduudan.

Halkaan waxaa taalo saliid caga saliida waa liitar midabkiisu waa jaale, cadeys, cagaar hoostiisa waa madow dhulkana waa cadaan.

Waa waddo meeshaan waa waddo boor ah waxaa maraayo gaari waxaa ka dambeeyo bad

Waa koob waxaa ku jirto shuquraato qof ay gacanta ku haya oo shaatiga buluug qabo

Waa maqaayad waxaa yaalla fadhi iyo kuraas madow ah waxaa ka ifaayo dheer jaalle ah

Halkani waa guri weyn oo midabkiisu yahay caddaan midow

Niman masaajid fadhiyaan mid khamiista qabo

Waa maqaayad maxaa yeelay kuraas cadaan iyo miisaas cadaan wiil shaati aadka ayaa taagan badda ayaa ka danbeyso

War qol waxaa yaal fadhi cadaan miis madow darbiyada waa cadaan kor way cadaan oo sharaxan

Waa masaajid waxaa joogo dad fara badan oo fadhiyaan cunnimo iyo ilmo isugu jiraan

Waa gabdho ku fadhiyaan kuraas cadaan oo qabaan taroxado guduud iyo cagaar ah madow ah

Ha ii muuqda saxan cadaan oo ay saaran yihiin baskad iyo shukulaato

Dhashaan waxaa iiga muuqday midabkiisa yahay cadaan iyo rumuudkiisa

Waa sawir boor oo maqaayad ah waxaa ku sawiran cuntooyin oo lagadaayo toban dollar

Halkaan waxaa yaalo shaar midabkiisu waa qalin, buluug iyo cadeys, waraaq cadaan kudhagan dhulka uu yaalo waa cadeys.

Halkaan waa fasal waxaa fadhiyo gabdho wato xijaab jaale ah iyo indho shareer madow, qalin buluug ah, buugaag cadaan ah.

Waa subarmaarke waxaa ii muuqdo kartoomo ay ku jiraan buskud oo meesha saaran

Waxaa ii muuqda gazacayo ay ka buuxaan caana booro

Waa meel banaan oo joogaan dad badan oo isbuuc jiro niman iyo naago oo gees u kala taagan yihiin

Waxaa ii muuqda hilib karsan oo ah hilib xoolo oo lug ah

Waxaa ii muuqda caadado dhaadheer oo ay ku jirto kareen

Halkan waxaa yaalla pizza midabkiis yahay jaal waxaa ag yaalla qaada cadaan

Meshaan waa guri midab kiisu yahay cadeys albaab kiisu yahay kafee iyo cadaan

Halkaan waxaa yaalo Kareemo midabkoodu kafay, cadaan, bingi, qaxwi iyo fiyool.

Halkaan waa guryo labo guri oo iska soo horjeeda midabkoodu yahay jaallo qaxwi baluug madow dhulka cadays.

Halkaan waa guri midabkiisa yahay cadees albaabkiisa waa qaxwi

Halkaan waxaa ka muuqdo arday wiilal iyo gabdho oo fadhiyo kuraasta guduud gabdhaha waxay qabaan dhar cadays ah wiilashana shaati cadaan iyo surwaal cadays

Meeshaan waxaa taagan gaari guduuda oo kafee ah waxaana saaran hal

Halkaan waa guri oo hoos laga dhisaayo color kiisu waa kafeey, madaw iyo cadays

Halkani waa qol waxyaalo kartoon kafee ah kartoon cadaan nal

Halkaani waa qol fadhi ah midabkiisa waa cadaan iyo qalin iyo cagaar waxaa yaal fadhi kafay ah miss cadays ah shulkoo yaalana waa qalin.

Halkaan waxaa yaalo boonbalo waxaa kujiro fanaanad midabkeedu uu yahay madow, cadaan, fiyool iyo buluug.

Halkaas waxaa yaalo baco bacaas oo guduuda waxaana ku jiro raqay aanu dulsaaran teed ba

Halkaan waa armaajo cadaan ah waxaa yaalo boonbalooyin madow ah waxaa kujiro dahab sadad oo jaale ah iyo dhar buluug iyo cadaan ah.

Waa miis cadaan waxaa saaran tarmuus midabkiisu yahay cagaar iyo roobkiisa iyo kob cadaaran

Waa guri dhismo ka socda ayaa laga dhisayaa guri kale ayaa ka dambeeya oo jiingad buluug leh

Meshaan waa banan waxaa fadhiyo wiil wato surwaal madow ah iyo shaati cadaan ah

Halkaan waxaa fadhiyo nin wato fanaanad bingi ah waxuu heystaa cabitaan oo nacnackuleel iyo cadaan ah, jibsi, tomato gaduud ah, rooti kafay ah.

Halkan waa qol waxaa yaalla armaajo midabkeedu yahay caddaan oo muraayad leh

Meshaan waxaa taagan wiil wata cimaamad buluug ah iyo makaroofan cadaan ah

Waa masaajid waxaa fadhiya wiilal waxa ay wataan khamiisyo iyo cimaamada iyo fanaanado

Halkaan waxaa ka muuqdo gabar wadat hijaab ookiyaalo madaw ah iyo mask madaw ah

Halkaan waxaa yaalo galoofis oo xarko madow kujiraan, gudihiisa waa kafay dhulka uu yaalo waa cadeys.

Halkaan waa dhul banaan waxaa kabaxaayo seddex fiyoore oo dhaadheer iyo geedo yaryar oo cagaar ah.

Halkaan waxaa yaalo shaar muraal ah oo guluusman cadaan ah leh, warqad cadaan ku xiran tahay, meesha uu yaalo waa cadaan, gadaashiisana waa cagaar iyo jaale.

Halkan waxa yala fadhi bulug ah qolku yalo wa kafe

Waa shaati buluug oo laalaaban oo saaran meel

Halkaan waxaa jooga afar wiil labo way isla joogan alwaax oo afar gees oo baluug ah dharka ah wataana waa jaale iyo gaduud kafay baluug cadays.

Halkaan waxaa yaalo midi qaado farageeto midabkooda kor yahay qalin madow hoosna cadays dhulka cadaan.

Waa meel waddo ah niman ayaa taagan oo waxay abuurayaan geeda waxay wataan ah darbe ayaa ku ya

Halkaan waa goob wayn oo hool waxaa fadhiyo wiilal wataan shaarar cadaan ah iyo surwaal cadeys ah, kuraasman buluug ah ayay kufadhiyaan, dad kale jaale, dadna cadeys wiilal na darbiga ayay fadhiyaan.

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo madow ah waxaa kujiro katiin cadaan iyo gacan goys ah, dhulka uu yaalo waa cadeys iyo madow.

Halkaan waxaa kusawiran darbiga oranji ah oo qoraal cadaan iyo madow kuqoran yahay.

Halkaani waa goob waxaa yaalo saddex toob toobab kaasoob kala ah boomaatbalaha baluug iyo qalin iyo gaduud.

Halkaan waa qol waxaa yaalo armaajo ah kafay, cadeys iyo qalin.

Halkaan waxaa yaalo baakad bingi ah iyo shaar cadaan ah, korna boonbalo madow ah kasaaran.

Waa labo bir oo madow ah oo ah baraha jiimka lagu qaado

Halkani wa mel wxana ku jira malay gudud iyo kafee ah korkisa madow hostisa cadan gaduud

Waa baaf waxaa ku jira dhuxul dab ayaa ka daaran oo saaran

Halkaan waa xeeb buluug ah waxaa kudaasan warqado cadaan ah, waxaa kujiro wiil wato dhar madow ah iyo kafay, labo nin oo koofiyo wato.

Wa sacad kafe madow iyo cadan ah gacana hayso inti tala

Waa qol aada u qurux badan waxaa yaalo fadhi buluug ah iyo kuraas qaxwi ah la yar cadaan ayaa kor ka daaran darbiyada waa buluug iyo cadaan

Halkan waxa yala cagad gudud jale kafe cadan cagar iyo bulug

Halkaan waxaa taagan nin wato dhar madow oo tuute ah, makaroofan gaduud iyo madow ah, koofi buluug ah, niman wataan shaarar cadaan ah, gabar xijaab cadeys ah iyo caag madow.

Waxaa ii muuqda gabdho iyo niman isku dhex jireen oo taagan meel niman wataan shaatiya gabdho watana dhar calan iyo diraayo

Halkaan waa guri jaranjaro madow leh midabkiisu waa jaale, kafay iyo cadeys.

Waa waddo waxaa taagan maamooyin waxay wataan ah dhar uu ku sawiran yahay caalam

Halkani wax yaalo rimood midabkiisu yahay cadaan iyo madow

Meeshaan waa guri waxaa joogo wiilal wataan shaar buluug, fanaanad cadaan ah , fanaanad cadaan iyo gaduud.

Halkaan waxaa yaalo falaawaro kale duwan oo laamo dhaadheer leh midabkiisu waa gaduud iyo jaale ah, gaduud iyo cadaan, bingi, fiyool iyo basali.

Halkaan waxaa yaalo dhago iyo kooro dahab ah midabkeedu wa jaalle iyo kafay oo qal qaloocan.

Halkaan waa xafiis waxaa yaalo kuraasman iyo miisas kafay ah, gabadhaan waxay wadataa xijaab kafay ah, buug cadaan ah iyo qalin jaale ah, gabar kale waxay wadataa buug cadaan ah, qalin jaale iyo xijaab buluug ah, xijaab madow ah, xijaab gaduud.

Hal kaan waa miis waxaa kor saaran dahab

Halkaani waa qol oo kalarkiisa yahay qaxwi iyo jaallo waxaa fadhiya qof labadiisa gacmood soo muuqata wuxuu haayaa fiilooyin gaduudka ah oo wax lagu dhalaaliyo lagu alxamo dhulkoo yaalana waa gaduud.

Halkaan waxaa taagan nin wato shaar cadaan ah waxuu taagan yahay miis dhar saaran yahay oo alwaax ah oo cadeys ah, dharku waa cadaan iyo gaduud, jaale, buluug iyo madow.

Halkaan waxaa yaalo muubeel midabkiisu uu yahay bingi, buluug, cagaar iyo qalin, muubeelka madow, dhulka uu yaalo waa cadaan.

Halkan waxaa yaalla mooyo waxaa ku jirta toban caddaan iyo isgaar

halkan wax yaalo baakado madow jaalo buluug iyo cadaan ah dhulka ay yaalan waa cadaan

Waa qasaalad midabkeedu yahay caddaan waxa ay taalla dhul midabkiis yahay midow

Halkan wa dhul midabkisuna wa qalin daaqadihisu wa cadan fafhigisuna wa cadan

Hal kaani waxaa yaalo bonbalo madow ah waxaa suran dhego

Halkaan waxaa yaalo cunto cadaan iyo madow ah korna dahabi.

Halkaan waa masjid wax joogo nimab qaraakood wax wataan qamiisyo cadaan ah

Halkaan waa jiko cadeys iyo madow ah, kor armaajadu waa cadaan iyo kafay.

Halkaan waa hool oo ay fadhiyaan naago badan oo wataan calanka soomaaliya oo buluug iyo cadaan, xijaab buluug, xijaab cadeys, xijaab jaale iyo xijaab qaxwi, xijaab madow iyo shaar cadaan.

Waa miis cadaan waxaa saaran dhiil midabkeedu yahay midow ga waxaa ka dambeeyay niman

Waxaa ii muuqda darbi ay ku dhagan yihiin boom baro midaw iyo guduud ah oo ay ku jiraan daabi ah

Halkaan waxaa yaalo gacan hayso koob cadaan ah

Meshaan waa meel carwo ah waxaa yaalo kobab oo ku jiraan bonbalo cadaan ah

Hal kaani waa hool cadeys ah waxaa yaalo miis weyn oo buluug ah

Waa laami waxaa ii muuqday gaari cadaan masaajid minaaradiis tahay cadaan geed tallaal oo cagaar ah

Waa qaanad waxaa ku jira weerarka wax lagu cuno sida goobta weelasha saxarla

Waa daawada ilkaal marsado midabkeedu yahay cagaar furkeedu yahay cadaan waana kartoon iyo daawo

Waa bom balacdaan waxaa saaran dahab oo dheyman ah iyo jaale ah

Halkaan waa guri dabaq ah oo jajaban oo cadeys ah hoostiisa waxaa yaalo biro kafay ah iyo alwaax cadeys ah.

Halkaan waxaa taalo qudaar cagaaran, ansalaato cagaaran, koosto cagaar ah, baamiye cagaaran, qajaar cagaaran, cambe cagaar ah, basal, yaanyo gaduud, liin dhanaan.

Waa labo saxan waxaa ku jirta cunto cagaar ah sahminta waa caddaan

Halkaan waxaa yaalo ookiyaalo midabkoodu uu yahay cadaan iyo madow, meesha uu yaalana waa cadaan.

Meshaan waa hool fadhiyaan dad badan oo wato dhar buluug, cadaan iyo gaduud

Halkaan waa baakad midabkeeda yahay jaalle gaduud iyo cadaan waxaa yaalo dooro gaduud ah iyo digsi jaalle ah maraq jaalle ku jiro.

Halkaan waxaa yaalo saxan oo ku jiraan bariis iyo hilib iyo qudaar gaduud qudaar cagaaran moos cagaar ah cabitaan gaduud iyo jaalo ah cabitaan kaloo jaallo ah.

Waa carwo waxaa lagu gadayaa dharka dumarka saakooyin iyo diraayo ayaa ii muuqda oo meel suran oo caddaan iyo madow iyo buluug ah

Waa carwo waxa ii muuqda boorsooyinka ay qaataan dumarka iyo dhar kale oo meel saaran

Waa niman fara badan oo saf ku jiraan oo tukanayaan roga dhulka waa buluug

Waa miis waxaa ii muuqda ubax cagaaran oo caleemo dhaadheer iyo darbi cadaan ah

Kal kaan waxaa saaran cimaamad midad keedu kafee iyo cadeys yahay

Waa sawir xayeysiis waxaa ii muuqda ama beelo on dhiga waa buluuk

Meshaan waa armaajo cadaan ah waxaa saran dhar madow ah

Halkaan waxaa yaalo boonbalo cadaan ah waxaa kujiro shaar buluug ah iyo surwaal cadeys ah, dhulka uu yaalo waa cadeys.

Waa qalimaan farabadan oo saf ku jiraan waxaa ajaalo kartoon ay ku jiraan

Halkaan labo bir toowo mad madow ku jirto gaduudan midna jaalle ah labo caag cajiin ah baluug iyo cadays iyo jaalle oranji iyo cadaan mida kaleetana waa gaduud.

Waa biraha dad ka jiimka Aya qaadan midab koodu waa madow

Kani waa shaar laalaaban buluug ah, kuluustu waa cadaan, dhulka waa cadaan, waxaa kudhagan shaati baakad cadeys ah.

Halkaan waa guri cadaan iyo kafay ah, korkiisa waxaa kataagan bir dheer waxaa kuxiran filooyin, geedo cagaaran ayaa kabaxaayo, darbiga waa cadaan.

Halkaan waxaa yaal saxan oo kujira cadaan ah oodkac gaduud iyo kafay ah iyo malawax kafay iyo jaallo ah iyo saxan miiska saxanka uu ku jira kafay ah miiska oo cadaan eh saxan iyo koob shaah cadays ku jira iyo caano

Halkaan waa meel barxad ah midabkeedu waa cagaar iyo jaale, bariis cadaan ah ayaa yaalo waxaa joogo dad dhar madow wato.

Halkan waxa yaalo barbarooni jaalo, barbarooni guduud iyo barbarooni cagaar

Meshaan waxaa fadhido gabar wadato xijaabo madow ah iyo galoofis cadaan ah

Halkaan waxaa yaalo labo dhagood oo jaale iyo kafay oo hal meel yaalo.

Waa dugsi quraan waxaa jooga gabdho iyo wiilal fara badan gabdhaha wataan xijaabo waaweyn wiilasha khamiistay wataan

Halkaan waxaa taalo jijin dahab ah oo jiijiidmayso oo jaale ah.

Waxaa ii muuqday gabar yaalla wada waxaa ag fadhiya gabdho kale miis cadaan ee horyaalla oo biyo cafis saaran yihiin

Waa meel caafimaad oo loo wiil ay joogaan wiil waxbaraayo oo dheer mid gaaban oo wax la baraayo oo yar oo wataan dhar cadaan ah

Halkan waxa jogan niman badan dhcadan qamisyo bulug cadan kafe jale cimamado madow ah

Niman oo shaarar cagaaran wataan surwaalo madmadow ah wataan

Waa qol waxaa yaal kuraas guduudan iyo kuraas laga sameeyay harag iyo miisaas loo sameeyey harag xooga waa cagaar

Halkaan wax taagan labo nin wax wataan shaatiyaal mid buluug ah iyo mid binki ah

Meshaan waa wado baan ah waxaa taagan gabar wadato dhar jaale ah

Meshaan waa meel banan ah waxaa yaalo miis waxaa saaran tiish cadaan ah waxaa ag taagan gabar

Halkan wax fadhiyo nin wato labo shaati cadaan shaati buluug buug qaxwi

Waxaa ii muuqda caadado oo ku jiraan filinjir oo ka kooban cagaar iyo guduud

Hal kaani waa magtabad midab keedu waa madow, cadaan, buluug waxaa agtagan will dhar cadaan ah wata

Halkan waxa fadhiyo labo wiilod labdas wiilod oo qaba jakad bulug ah iyo shar cadan ah Kani kalena jakad madow iyo shar cadan ah labtok bingi ah kuuk cadays ah mobel madow ah darbiguna wa cdan

Halkaan waa meel carwo ah waxaa yaalo dhar midabo kale duwan leh toobab gaduud ah, buluug, qalin, beer iyo cadeys.

Halkan wax yaalo saacad buluug madow iyo cadeys ah jaajar madow ag

Halkaan waa meel howl ah waxaa yaalo miisas cadaan iyo gaduud kuraas gaduud taalo nin waxaa fadhiya dhar baluug ah wado isku joog baluug ah mid kale isku joog cadaan ah isku joog gaduud ah.

Halkaan waa fasal waxaa fadhiyo gabdho wato xijaab jaale ah, indho shareer madow iyo buugag cadaan ah.

Meshaan waxaa yaalo boon balo cadaan ah waxaa saaran ka tiin jaale ah

Waa qol waxaa yaal armaajo waxa ay leedahay qaanado farabadan midabkeedu waa dahabi

Waarday oo iskool ah jaale wataan cadaan waa isku jiraan

Waa sawir waqtigii kacaanka waxaa ii muuqda gaariyaal ciidan oo ay ka buuxaan dad oo fara badan oo saf ku jireen oo socdaan

Kani waa guri dabaq ah muraayadi hiisa waa cadaan iyo buluug

Hal kaan waa yaalo qudaar la jar jaray midab keedu waa gaduud

Waa tufaax midabkiisu yahay daallo oo ku jira kartoon oo fara badan

Halkaan waa meel shirkad ah waxaa yaalo biro badan oo buluug iyo cadaan ah, meesha waa jaale iyo kafay.

Halkaan waxaa yaalo baaquli cadaan ah waxaa kujirto timir iyo daango waxaa agyaalo jalmad madow iyo koob cadaan ah.

Meshaan waa suuq jaam ah waxaa yaalo motooyin

Halkaan waxaa yaalla qabsan caleen waxaa ku jiro cadaan ay ku xiran tahay

Halkaan waxaa taalo boonbalo cadaan ah waxaa kujirto fanaanad qalin ah meesha ay taalo waa cadeys, darbiga waa cadeys.

Halkaan waxaa taalo haanta lugu qaso shamiitada iyo dhagaxa cadaan ka ah, baaldi madow ah oo dhagax kujirto, waxaa taagan niman wato dhar gaduud, dhar cadeys, shaarar gaduud ah iyo shaarar bigeys ah.

Meeshaan waxaa maraya laba naag oo waaweyn oo garooba ah oo qabo dhar madow ah iyo guduud isku jira

Halkaan waxaa yaalo boombale madow ah oo haaf ah waxaa ku jirta katiin jaalle ah oo balan baaris ah ooblabo xarig leh labo kuus kuus leh meeshay taalana waa cadays.

Kal kaan waxaa yaalo biiso jar jaran midab keedu yahay gaduud

Halkaan waxaa yaalo doolsho gaduud iyo jaale ah oo warwareeg ah oo sabareys cadaan kujiro.

Halkan wax yaalo kursi iyo cafee oo cadaan wax saaran yihiin meel dabaq oo dheer

Waa shati midabkiisu yahay caddaan oo saaran miis midabkiisu yahay qaxooy

Halakan waxa fadhiya nin wata shaar qalin io cades ah io kursi balug ah kufadhi sarwal madow lacag kaash tirinay

Halkaan waxaa taagan bajaaj jaale, gaduud iyo qaxwi ah, dhulka waa banaan waxaa kuyaalo guri jiingad ah oo wayn iyo labo geed cagaaran.

Halkaan waxaa taalo loogo buluug iyo cadaan ah dhexda calanka buluug oo soomaaliya oga sawiran magaciisa jaale iyo gaduud ah.

Halkaan waxaa fadhiyaan niman badan waxay wataan dhar buluug ah, shaar buluug ah, shaarar cadaan, waxaa horyaala miis waxaa saaran kobashiin kafay ah iyo caag buluug iyo cadaan ah, tiish, laabtoob madow ah.

Halkaan waa jiko meel alaabta lugu dhaqdo oo cadaan iyo kafay ah, dhulka hoose waa cadeys, kor waxaa saaran caagag cadaan ah.

Halkaan waxaa saaran suugo jaale ah kasameysan ukun iyo yaanyo, beer iyo canjeelo saxan cadaan ah saaran.

Waa saxan waxaa ii muuqda oo ku jiro jibsi iyo barando oo jaalla ah

Halkaan waxaa yaalo shaar qaxwi ah, dhexdiisa madow ah, gadaashiisana waa cadaan.

Halkaan waxaa taalo baakad madow ah waxaa heyso gacan waxaa kujirto katiin iyo dhago oo cadeys iyo jaale ah, hoos waxaa kayaalo kuwa kaloo jaale ah.

Waa mutulel midabkiis yahay cadaan iyo madow waxaa saaran dhar buluu iyo ma

Waa sabuuro cashar ayaa lagu qorayaa nin ayaa ag taagan nooca shir ku qoraayo waana meel arday wax ku bara

Waa meel waddo ah waxaa ii muuqda guryo waxaa ka soo sokeeyo geedo cagaaran oo faro badan

Halkan wa wado bananoo lami ah waxa ku dhisan guri haf ah ooadow ah gedo cagar aa kabaxayo aqal ba yalo madow ahwaxa tagan wiil shar cadan ah qaba

Halkaani waa wado cadaan ah wadataas waxaa marayaa gaari hoomay ah ama caasi cadaan iyo madow ah bajaj madow gaduud iyo qaxwi ah guri waxaa ku yaala jaalle iyo qaxwi ah geed talaal wayn oo cagaar ah.

Waa kartoon midabkiis yahay caddaan waxaa saaran katihiin midabkiis yahay dahabi oo ah

Waa dukaan waxaa lagu iibinayaa caagado ay ku jiraan saliid qof ayaa gacan ku hayo caagad saliid ah

Halkaan waxaa yaal labo dhiil oo cadaan iyo cadays farshaxan oo qore ka samaysan kotobaan cadaan ah oo shul shul leh geed durbaan ah oo cadaan ah dhexda ka xiran faleer jaalle cagaar iyo gaduud .

Kani waa bonbalo haaf ah waxaa ugu jiro suwaal cadaan ah

Halkaan waxaa yaalo koob cadaan ah waxaa kujiro cabitaan gaduudan, jaale iyo cagaar, meesha uu yaalana waa cagaar, basali, bingi, kafay.

Halkaan waxaa yaalo miis cadaan ah waxaa taagan wiil dhaqtar ah waxuu wataa dhar cadaan, gabartuna waxay wadataa xijaab gaduud, madow, cadeys. Daaha guriga waa gaduud iyo jaale.

Halkaan waxaa yaalo carro gaduud, guri qabyo ah oo kafay ah, biro shub ah ayaa kataagtaagan, waxaa kabaxaayo falaawar jaale ah, hortiisa waxaa kuyaalo guri dabaq ah oo jaale ah, mid kaloo buluug ah.

Halkaan waa barxad garoon ah roogiisa waa cagaar waxaa dhex taagan wiilal wato fanaanad cadaan iyo madow ah, wiilka macalin ka ah waxuu wataa buume madow iyo fanaanad gaduud ah, darbiga gadaalna cadaan.

Halkaan waxaa yaalo boonbalo madow ah waxaa kujiro katiin, dhago oo jaale ah meesha ay taalo waa cadeys.

Kan waa boonbale cadaan ah oo haaf ah waxaa ku jira surwaal buluug ah darbiga uu yaalo waa buluug dhulka uu yaalo waa mutuleel cadaan ah

Waa sawir farshaxan waa laba neef oo geel ah oo ay wado gabar gadaal waxaa ka dambeeyo geeda cagaaran

Waa sawir telefoon lagu xayeysiinayo i b s bank

Dilac io gabasar sed ah oo kalarkode cagar io baar io jale io qalin

Halkaan waxa ku jiro qalimaan badan oo meel iskula jira oo ay ka mid yihiin cadaan

Waa caadad midabkeedu yahay cadaan iyo jaalle isku jiro oo saaran meel oo xayeysiis ah

Halkaan waa meel fadhiya waxaa fadhiya wiil wata dhar cadees ah shar balasi ah jakad baluug shaar baluug surwal cadees ah fadhi cadees ayaa yala fadhiga gadashiisa waxaa yala jernal

Waa armaajo midabkeedu uu yahay cadaan waxaa saaran fuul gaduud iyo jaale ah, shaar cadaan, buluug iyo gaduud.

Waa dad qashin gurayaan oo wataan shaati cagaar iyo nin gacan go-aan iyo nin shaati cadaan wato iyo gabar

Halkaan waxaa taagan niman wataan dhar yunifoon ah oo cagaar ah waxaa ugu jirto koofi cagaaran, hoosna waxaa taalo saalada lugu qaado dadka buka, nin dhar buluug wato iyo gabar koofi cagaaran wadato.

Iskuul sare waxaa fadhiya gabdho waxa ay wataan xijaabo cadaan ah cashar iyo qorayaan indha sharaf madow ay wataan

Halkaan waxaa taalo labo dhalo waa kafay iyo fiyool waxaa kujiro kafay waxay saaran yihiin miis cadaan ah, kalarkoodu waa madow, gaduud iyo kafay.

Halkan wax taagan nin wata koofi qamiis shaatti

Halkaan waxaa yaalo dugsi uu ku jiro bariis jaale ah oo saaran kaftar caleen

Halkaan waxaa yaalo miis jaale ah waxaa saaran kumiitar madow ah, buugaag cadaan ah, wiil wato shaar qaxwi ah, wiil kaloo wato koofi cadaan ah iyo shaar cadeys ah, gabar wadato maas cadaan iyo xijaab qaxwi ah.

Halkaan waxaa taagan gabdho wato xijaabo maryaha calanka soomaaliya oo buluug iyo cadaan ah iyo gabar kaloo wadato xijaab bingi ah.

Halkaan waxaa yeelo kabacaddaano sawaal ishaaro kafeeca dhulka yaalaan waa midowga

Halkaan waxaa yaalo roog gaduud iyo cadaan ah, falaawar gaduud iyo cadaan ah, fadhi bingi iyo cadaan, mid kaloo buluug ah, darbiga waa jaale iyo cadeys,

Halkaan waa meel super market ah waxa kala yaalo wax kala duwan midabkooda kafey, gaduud, jaalle, cadeys mac-macaan.

Halkaan waa meel carwo ah waxaa yaalo baraafuuno kale duwan sida jaale, cadaan, gaduud, buluug iyo cadeys, qaxwi iyo kafay.

Halkaan waxaa taalo boombalo haaf madow ah waxaa saaran katiin dahabi ah iyo jaalle gacan oo saaran ayadane qoorta kore oo dahabi ah dhulka waa dahabi iyo cadays ama madow.

Halkaan waxaa fadhiya gabdho badan oo wataan xijaabo jaallo ah xijaabo baluug ah indho shareero madow ah xijaabo cadays fadhi gaduud ku fadhiyaan.

Halkaan waxaa fadhiyo wiil wato shaar cadaan ah waxaa horyaala miis jaale ah waxaa saaran buugaag jaale, bingi, cadaan.

Halkaan waxaa fadhiyaan dad badan oo wataan dhar kale duwan miis cadaan ah horyaalo buugag cadaan saaran yihiin, fadhi gaduud iyo jaale ah ayaa yaalo, waxay gacmaha kuheystaan buugaag , waxay wataan koofi cadaan ah iyo koofi jaale.

Halkaan waa masaajid midabkiisu uu yahay cadaan iyo jaale, waxaa joogo niman badan waxay wataan shaarar cadaan iyo qamiisyo cadaan, macawis jaale iyo macawis cadeys.

Halkaan waxaa yaalo kabo midabkoodu uu yahay qaxwi iyo jaale ah, dhulka ay yaaliin waa cadeys.

Halkaan waxaa yaalo muubeel niiclayaal oo madow iyo cadaan ah, buluug iyo cagaar, baakadiisa niiclaha, dhulka uu yaalo waa cagaar iyo madow.

Waa wado waxaa ii muuqda guri dabaq aada u dheer oo la isku socday iyo bajaaj guduuda

Halkaan waa miis bir ah oo macdin ah waxaa saran kobaab dhe dheer oo dahabi iyo cadan ah

Halkan wax yaalo sabaayad wax ag yaalo maraq iyo koob madow tiish

Waa qol wax ayaa la jiimka lagu al-multiyo oo lagu arko oo midifkiisa yahay farabadan midooday ah

Halkan wa wado waxa marayo mooto bajaj yo badan oo gudud wana dariq dhar hor tisuna qaa dabaq

Halkan waa qol wax yaalo armaajo cadaan oo ay kor saaran yihiin shoobin

Halkaan waxaa yaalo caagadaha qashinka lugu guro kalarkoodu waa gaduud iyo jaale, madow iyo buluug, dhulkana waa cadeys.

Halkaan waa meel barxad ah waxaa joogo dad badan oo gacmaha kor u taagayo, dhar waxay wataan tuute cagaar ah qoorta waxaa u saaran maro gaduudan, alwaaxyo iyo birar shubaa kor ka taagtaagan oo cadeys ah, hal nin shaar cadaan wato ayaa soo jeedo.

Halkaan waxaa yaalo dhagaxman cadeys oo gudaha kafay ka ah oo isku tiqtiqan waa guri qabyo ah.

Halkaan waa guri dabaq ah oo jaranjaro leh oo madow, kafay iyo cadeys ah.

Xilkaan waxay yeelo saddex bushbaa oo dhabarka la saarta oo saaran reer guduud ah iyo caddaan ah

Halkaan waa jiko midabkeedu waa kafay, qalin iyo cadeys, dhulka waa mutuleel cadaan ah.

Waa guri isma ku socdo oo dhagax laga dhisaayo niman ayaa joogo berri ayaa ka tagtaagan oo shub ah

Halkaan waa guri qabyo ah midabkiisu waa cadeys, biro shuba agyaalo iyo alwaax kub ah, waxaa kashaqeynaayo wiil fanaanad gaduud wato iyo mid kaloo fanaanad jaale, mid kaloo fanaanad cadaan.

Meshaan waxaa yaalo rooti jaale iyo hilib dooro oo duban

Waxaa ii muuqata tarmuus shaaha lagu kariyo oo midabkiisu yahay miis cadaan ayuu saaran yahay

Waa burjiko midabkeedu yahay madow waxaa saaran dugsi waxaa karinayo naag waxay ku jirtaa karto

Halkaan waa boor madow waxaa kusawiran calaamadaha premier bank oo cagaar ah oo shanta caleemood ah iyo qoraal cadaan ah oo premier bank ah.

Halkaan waa qol cadays ah iyo qalin iyo jaalle iyo kafay waxaa yaalo jiif cadaan iyo kafay ah.

Kani waa miis miis kaas waa cadan waxaa kaloo yaalo fadhi buluug ah

Halkaan waa meel foorno rooti ah wax dhulka ku daadsab rooti

Waa meel caafimaad oo ay ku baranayaan gabdho caafimaad mid ayaa kursi ku fadhida mid kale ayaa durayso

Halkaan waa goob harqaan ah waxaa suran dhar cadays iyo dhar jaalle harqaanmo mad madow ayaa yaaliin gabdhaa tolaayo gabdha madaxooda waxaa saaran masar madow ah waxay wataan saakooyin garan ah oo jaalle ah.

Halakn waxayalo baquli kujiro shagabad cadan ah kob eey kujiran shhax gaduud ah kob kale oo cadan ah qoriga wax laku jarjaro oo cades ah miiska cades maro cadan

Waa cagaf cagaf midabkeedu yahay jaallo waxa ay guraysaa geedo cagaar ah ayaa ku egya

Halkaan waa fasal waxaa joogo wiilal wato dhar yunifon cadaan iyo jaale ah, miis jaale ah ayaa horyaalo buugag cadaan ah ayaa saaran.

Halkaan waxaa taagan seddex maamo mid waxay wadataa xijaab gariija, midn xijaab kafay iyo saako , mid kale xijaab jaale ah.

Halkaan waa kabar lugu iibiyo dharka midabkoodu uu yahay cagaar, buluug, jaale, kafay iyo cadeys.

Halkaan waa guri dabaq ah oo gaduud, cadaan, buluug iyo kafay ah, dhulka waa intarloog kafay iyo beer ah, waxaa yaalo dhagax, waxaa kabaxaayo ubax cagaar ah.

Halkaan waxaa fadhiyo wiilal badan oo wato dhar buluug ah, shaar buluug, jaakad buluug, jaakad madow iyo shaar cadaan, waxaa horyaalo miis cadaan ah waxaa saaran caagado biyo caafi ah oo cadaan ah.

Halkaan waxaa yaalo koob gaduudan oo caano cadaan ah lugu shubaayo oo kursi buluug ah saaran, gadaashiisana waa kafay iyo cadaan ah.

Halkaan waxaa taagan wiil dhaqtar ah oo shaar cadaan ah wato, wiil kaloo madaxa kaduuban oo shaar cadaan wato, gabar xijaab gaduud ah wadato, gabar xijaab madow wadato, meesha ay fadhiyaan kuraas jaale taalo, miis jaale yaalo iyo kursi jaale ah.

Waa qol jika ah waxa uu leeyahay meel wax lagu kafsado albaabka waa qaxooy

Halkaan waa dhul waa laami madow waxaa taagan nin wato cimaamad cagaaran, fanaanad cadaan ah iyo surwaal madow ah, qeybta kale dhulka waa cadaan.

Halkaan waxaa yaalo muubeel ayfoon ah midabkiisu uu yahay cagaar , buluug, cadeys iyo cadaan.

Halkan waxa jogo dad qashin xaqo meshu wa mel qashin qub ah waxay watan dhar yunufon cagar ah gabdhaha waxay watan xijabo bingi bulug basali gudud iyo jale

Halkaan waxaa kujiro jibsi jaale iyo hilib gaduudan oo qaado kudhex jirto waana tag away, kana waa jiis.

Halkan waxa yala gariyasha lagu adegta meelaha super marked yada ama isbitalada loga adegto qalabka dawada lagu qabto

Qolkan wa mel far shaxan ku sawiran yahay cadan bulug kafe sarwalo wada maodow

Halkaan waxaa yaalo kareemooyinka iyo shaambooyinka iyo bahalaha lugu dhaqdo guryaha waa cadaan iyo gaduud, bingi iyo cagaar.

Halkaan waxaa fadhiyaan sadex nin mid wato jaakad buluug jaakad caday iyo cadaan ah jaakad madaw iyo sharaabo buluug ah kombiyuutar cadaan iyo kuraas jaalo ah

Hakan wax yaalo saxan cadaan ah wax ku jiro kafee iyo buskut

Halkan waxayalo labo koob oo cabitan kujiro gaduud io cades labo tubo aa kujiro dhulka waa cades io madow

Halkaan waxaa yaalo kareemooyin midabkoodu uu yahay cadeys, kafay iyo madow.

Halkaan waxaa ku yaala guryo badan oo midabkiisa yahay cadays iyo cadaan iyo kafay geed cagaarane oo ka baxaayaan.

Halkaan waxaa yaalo kursi midabkiisu uu yahay buluug, cadaan iyo kafay, madow iyo cadaan, gadaashiisa waxaa yaalo kuraasman kale oo cagaar, cadaan iyo kafay ah.

Halkaan waxaa yaalo labo boonbalo oo haaf ah oo cadaan ah waxaa kujiro surwaal cadeys ah iyo surwaal kafay ah dhulka ay taagan yihiin waa cadaan, gadaashooda waa buluug, labo lamboroo buluug ah ayaa kuxiran.

Halkaan waxaa yaalo hormuud midabkiisu uu yahay cadaan, buluug iyo gaduud, mid kaloo cadaan ah, mid madow iyo cadaan ah.

Halkaan waxaa taalo saliid midabkiisu uu yahay caagar, jaale, cagaar iyo jaale kale, cagaar iyo bingi, cagaar iyo qare.

halkaan waxaa yaalo labo saxan oo cadaan ah mid waxaa kujiro suugo gaduudan iyo baasto gaduud ah iyo cagaar, hilib kafay ah, basal gaduud, baradho jaale ah iyo barbanooni jaale ah iyo mid gaduud ah.

Halkan wa qol midabkisu yahay cadan iyo madow arma joying yalo wa madow kafe

Waa meesha musqusha ah oo midabkiisu yahay caddaan oo bir celinayso

Halkaan waxaa taagan nin wato shaar cadaan ah iyo surwaal madow ah, tubo ayuu biyo kashubanayaa oo cadaan iyo cagaar ah, dhulka hoostiisa waa cagaar.

Halkaan waxaa yaalo koob cadaan cabitaan orange iyo cabitaan huruud eh tuubo madaw ah ku jiro jaldigiisa cadaan

KAA OO YAALO MEEL BULUUGA IYO CADANA

Halkaan waa oo guryo dabaqyo ah kuyaaliin oo cadaan ah, geedo cagaaran ayaa kabaxaayo, dhulkana waa carro gaduud.

Halkan waa karem midabkisu yahay cagar cadays binging madow miiski saran yahay wa cadays hos wa cadan

Halkaan waxaa ka muuqdo laami ay taagan yihiin wiilal dhalinyaro ah laamiga geeskiisa waxaa ku yaalo dabaq jaalo ah

Halkaan waa qol kalarkiisu waa cadeys iyo qaxwi, waxaa yaalo fadhi fiyool ah iyo miis qaxwi ah.

Hal kaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxey dul sarantahay miis

Waa garoon waxaa ku dheelayay wiil wataan faneed jaalle ah waxaa ka dambeeya oo daawanayo dad aada u fara badan

Waa garoon waxaa bannaan ku ciyaaraya wiilal wataan fanaanado guduud iyo cadaan ah

Waa shati surwaal cagaar ah waxaa ag yaalo kawabaabula cadaan ah mise saaran yihiin

Halkaan waxaa yaalla mooyee waxaa ku jira basaasman

Waxaa inuu wada sako dumar ah oo midabkoodu yahay caddaan cagaar madow danbas iyo caddays

Jaalla ah fadhi jaalla ah fadhigaas kafay iyo jaalle.

Halkaan waxa ka muuqdo boombale madaw ah haaf ah oo dahab qoorta ugu jiro

Meeshaan waxaa kabaxaayo falaawar cagaaran meesha uu yaalo waa cadaan, korkiisana waa cagaar.

Halkaan waxaa ku jiro jibsi, chicken, banbanooni iyo icun

Waa niman tukanayaan oo qabaan khamiisyo iyo koofyo oo saf ku jiraan

Halkaan waxaa yaalo ganbaro kafay iyo cadays darbiga waa gaduud.

Waa saako dumar oo midabkeedu yahay madow waa ku jirto boom bal cadaan

Waa iskuul waxaa jooga gabdhihii wiilal waxay wataan dhar jaale ah cashar ayey qorayaan macalin ayaa dhex taagan

Waa wado laami ah oo biyo kujiraan waxaa yaalo mooto bajaaj gaduud iyo jaale ah, guriga kuyaala ganjeelkiisuna cagaar yahay, mutuleelka yaalo waa buluug iyo cadaan.

Halkaan waa wado midabkeedu waa cadaan, darbi gaabana kuyaalo, guri qabyo ah iyo taakooyin oo fiilooyin kuxiran yihiin.

Waa masaajid waxaa taagan niman waxa ay haystaan shahaado waxa ay wataan khamiisyo madow caddaan qaxoo igulu

Meeshaan waa lami waxaa maraya bajaajjo farabadan oo guduud ah laamiga filayn ayaa ka taagan oo dhaadheer

Waa qalab nin ayaa dul saaran waxaa ag taagan geel oo wareeganaayo oo ku xiran meesha

Halkaan waxaa yaalo rooti jaale iyo cadeys ah, korkiisa waxaa saaran istorobari gaduud ah, saxanka waxaa kujiro miro cadeys ah dhulka uu yaalana waa madow.

Meshaan waa ubax gaduud ah iyo mid cagaar ah

Halkaan waxaa yaalo seddex weel oo cadaan ah waxaa kujiro suugo gaduudan, bariis cagaar iyo gaduud ah, ukun cadaan ah, weelasha ay kujiraan waa qalin, meesha uu yaalana waa madow.

Waxaa ii muuqda calanka soomaaliya oo midabkiisu buluug waxaa aada yaallo cambo

Halkaan waxaa yaalo baasto suugo gaduud ah ay ku jirto midabkeeda kafay ah banbanooni jaalle ah qare gaduud ah saxan cadaan ku jiro.

Waa qol midabkiisa cadaan darbiga waxaa ku dhagan wax cadaar ah

Meshaan waa wado midab keedu yahay cadaan waxaa maraayo gaari

Kani waa saxan cadaan ah waxaa saaran qajaar cagaaran, ansalaato cagaaran, malaay gaduud ah, liindhanaan jaale ah, meesha uu yaalana waa bingi.

Halkaan waa meel fariisi ah waxaa fadhiyaan gabdho hijaab madaw ah hijaab guduud saraqad guduud caag biyo caafi

Waa sawir xayeysiis ah oo yaallo madow ah indhihiisa yihiin dhalo

Waa meel ay isku imaadeen dad aada u fara badan oo ay fadhiyaan waana niman waxa ay wataan fanaanada shaatiyo

Meeshaan waxaa saaran doorasho midabkeedu waa jaalle waxaa kor ka saaran wax madow

Waa jijin midabkeedu yahay dahabi oo wareeg ah oo saaran meel dhul ah

Meeshan waa meel xeeb ah waxaa banaanka tahay wiilal fara badan biyaha bada waa bloog

Waa makiinad midabkeedii ay jaallo waxa ay sheegeysaa ciid

Meshan wa hool ay jogan dad badan wana cadays fadhi khaxwi ah miis Gaduud ah dhar biyon cadays iyo jale

Halkaan waxaa fadhiyo wiil madaxa kahagoogan oo wato shaati cadaan ah iyo surwaal cadeys ah, kursi jaale ah ayuu kufadhiyaa madaxa uu kaduuban yahay sharooto cadaan ah oga duuban waxaa kafurayso gabar wadato xijaab cadaan ah.

Kani waa gari midabkiisu waa cadeys, cagaar iyo garee, dhulkana waa gaduud.

Halkan waa bom bale waxa sa ran dhago katin iyo faranti oo jale ah

Halkaan waa fasalka fasalkaasi waxaa yaala midabkiisa waa jaalle buugaag jaalle miis jaallo wiilasha joogana waxay wataan shaati cadaan ah wiil wuxuu wataa koofi baluug ah surwaalo cadays ah.

Halkaan waxaa yaalo saxan balaar ah rooti cadaan aa ku jiro saxan kaloo cadaan dhulkuu yaalaa waxuu ku jiraa cadaan eh.

Halkaan waa goob isbitaal ah waxaa yaalo kumiitaro madow iyo cadeys ah, sariirta dadka dhaawacaa.

Kani waa qol hool ah waxaa yaalo fadhi dahabi ah miis cadeys ah, guriga waa cadaan, jaale iyo dahabi, albaabkuna waa kafay.

Meeshaan waa dalaami ah waxaan maraya mooto bajaaj bajaaj waa gidduud geesiheeda waxaa ka dhisan laamiga guryar aad dheer

Halkaan waxaa taalo kuul faashiyoon ah midabkeedu fiyool iyo cadaan ah, meesha uu yaalana waa madow iyo cadaan.

Waa labo kabood oo ah kama niman qof ayaa gacanta ku hayo waxaa ka dambeeyay roo guduudan

Meeshaan wa dukaan pomble ayaa albamulka waxaa ku jira saaka saaka midabkeedana waa madow

Halkaan waa garoon waxaa taagan wiilal wato fanaanado cagaar iyo madow iskugu jira, fanaanad gaduud iyo dahabi isku jiro.

Meshaan waa meel xafiis ah waxaa fadhiyo niman wataan jaakado buluug ah

Halkaan waxaa taagan nin wata jaakad baluug ah shaati baluug iyo cadaan ah makarafoon madow iyo cadaan ah koofi cadaan iyo kafay ah ookiyaalo madow ah darbiga gadaale uu taagan cadaan ah.

Meeshaan waxaa yaalo saxaman cadaan ah waxaa saaran qudaar gaduud, cagaar iyo madow ah, bariis fiyool iyo qudaar kaloo gaduud ah iyo cagaar ah.

Meeshaan waa meel carwo ah waxaa yaalo dharka raga sida suud madow, suud buluug, suud qalin ah iyo shaarar cadaan ah.

Halkaan waa meel hool ah waxaa yaalo fadhi cadeys iyo qaxwi ah, darbiga waxaa kudhagan tiifii madow iyo qaxwi ah.

Halkaan waxaa yaalo jiif madow iyo cadaan ah dhulku waa qaxwi.

Meeshan waa arrimahaajo ku jiraan dawooyin ka midabkoodu waa guduud iyo buluug

Halkan waxaa yaalo boorso kala horgeed yahay muddo jaalo gaduud chicken

Waa meel bannaan waxaa taagan cagaf cagaf jaalle ah oo ciid gureysa niman ayaa ag taagan

Waxaa ii muuqda mooyo lagu tumaayo kal ay ku dhex jirto

Halkan waxaa yaallo caano rinji ah hoose tahay madow iyo cagaar

Halkaan waxaa taagan wiil wato fanaanad guduud iyo cadaan baaldi madaw gacanta kuhaysto xarig guduud kor u qaadooyo

Halkaan waxaa fadhiyo gabar kursi jaale ah kufadhiso oo madaxa laga duubayo oo maro cadaan ah looga duubayo, waxay wadataa xijaab jaale ah, gabadha kale waxay wadataa xijaab cadaan ah, gabar kale xijaab madow iyo indho shareer madow.

Waa miis waxaa saaran saxan waxaa ku jiro hilib iyo jibsi waxaa kaloo ii muuqdo koob uu ku jiro cabitaan

Halkaan waa meel buur ah midabkeedu waa jaale, mudul jaale ah ayaa kashidan, geedo cagaaran ayaa kabaxaayo iyo cadaan iyo madow.

Halkaan waa meel barxad ah oo dugsi ah waxaa fadhiyo wiilal. Mid waxuu wataa looxman, fanaanad cadaan ah iyo cimaamad jaale ah, wiil kale waxuu wataa fanaanad gaduud ah iyo fanaanad qaxwi.

Waa miis waxaa saaran saxan cadaan waxaa ku jiro buskud

Waa qalabka dadka neefta looga baaro waa uu daaran yahay waana caddaan

Waa meel hawl ah waxaa iskugu imaadeen dad aad u fara badan waana gabdho xijaabiye cabaahido ayey wataan

Waa sariir qaxwi ah waxaa saaran joodar iyo go meeri ah

Halkaan waa meel hool ah waxaa yaalo miis cadaan ah, mukeyf cadeys iyo madow, darbiga waxaa yaalo kumiitaro cadaan ah.

Waa tendho waxaa fadhiya niman waxay wataan shaati cadaan ah shaaxa iyo cabayaan waxaa ii muuqato maamo

Waa iskuul waxaa fadhiya arday waxay wataan raja alla ah waxaa dhex taagan macalin wata fanaanad madow ah

Halkaani waa armajo jala ah iyo cadees waxaa saran gasacman cano ah ilmaha caruurta la siiyo oo cadan iyo jale baluug

Halkaan waxaa yaalo gaari ah nacnackuleel iyo madow ah, iyo gaari cadaan ah, kurna waa wiish gaduud ah.

Halkaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo wiil wato shaar buluug ah iyo ookiyaalo cadeys ah, nin kaloo wato shaar cadeys ah, naag wadato indho shareer madow iyo koofi cadeys ah.

Waa koob midadkiisu yahay guduud waxaa lagu shubayaa caanaha cadaan ah miiska u saaran yahay waa buluug

Halkaan waxaa yaalo boonbalo cadaan ah waxaa suran katiin jaale ah, albaabka guriga waa kafay.

Waxa ay muuqday khamiis midabkiisu yahay madow oo qof gacan ku haya oo meel cadaan saaran

Halkaan waa fasal waxaa joogo wiilal arday ah waxay wataan yunifon cadaan ah, shaar cadaan ah, cimaamad kafay ah, midna cimaamad jaale ah.

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo tarmuush oo kuwa korontada lagaliyo ah mid waa cadaan midna waa guduud

Halkaan waxaa fadhiyo nin wato koofi cadaan iyo jaakad buluug ah, shaati cadaan ah, buug cadaan iyo bingi ah, miis cadaan agyaalo, caag buluug iyo cadaan ah.

Halkaan waxaa taalo bac waxaa kujiro qudaar kabsar caleen, yaanyo gaduud ah, cambe cagaar ah iyo liin dhanaan jaale ah.

Halkaan waxaa fadhiso labo naag midi waxay wadataa garbasaar cadaan ah, midna garbasaar bingi ah.

Wa fasal ay yaalan kuraas iyo miisas jaalo ah oo fadhiyan adraday gabdho iyo wiilal ah

Halkaan waa hool waxaa fidsan roog casaan ah ama gaduud waxaa yaalo fadhi jaale ah ama oranji ah, darbiga guriga waa cadeys.

Halkaan waxaa yaalo barkiman buluug ah iyo darbiga oo jaale ah.

Halkaan waxaa yaalo dhar jaalo ah garan blue ah waxaa saaran surwaal cagaar ah

Waa saxan cadaan waxaa ku jiro jikin bariis khudaar cadaan ah miis ayuu saaran yahay

Meeshaan waxaa yaalo falaawar cadaan iyo gaduud ah, hoosna qalin ka ah dhulkana waa dameeri.

Halkaan waa meel banaan waxaa maraya nin wata surwal madoow shaar cadan ah .asjid manaradiisa cagar tahy dhulkisa hose caro gaduud yahay masajidka cadan

Halkaan waa sariir cadeys ah go buluug ah ayaa saaran guriga albaabkiisa waa madow, armaajo madow ayaa taalo iyo miis cadaan ah.